a fiya mu kiina ref na a nan gilooxa radio Diarekh no waxtu feeke in way simnaa nuun a paaxa paax waxtu feeke i leya fo nuun kiis xarɓeen tadik fo kiis ɗik ten tegwu na quatre heure manaam a yoora a cinja putaka i simna o fogole fop njoka nuuna a njal a paaxa paax nu nana nga keene koy manaam fak le bon nanuuna rek te ne kuuna xot ta no ndaxar nu ande i ngara nga xaye ndaxar i mbisiiduyo nuun ku xot toonga na koɓale manaam kee ando naye ten refu kama koɓale ten i mbisiidu nuun ten i mbaxtaan tidu nuun xaye vraiment yoon ten fo xa mbiy xa time no saate fee njego ɗaay fo mbelekinax xaƴna sax refee buleet ` o leŋ oxe a leya nga rek refe buleet i ndalninoyo meeke na radio Diarere te naro ley koy fo ɓaslum a ley fo kee ando naye ten refu region Fatick fo calel ke te saq na fop kaaga koy xan a yiifes a ŋot noxe ando naye ten refu a Mathiase Sarr a gen no saate fe refna a Bicole a ref eaux et foret no saate fe wala boog no goxole ando naye ten refa Fimela pour te moƴo xool refee buleet a refu meen a fiyu meen emission i simna fogole ando naye dena yond nuwa no ku xot toonga no eaux et foret fop no coté luu de mbaang na ndef no calel mosu kee ando naye owey na njalan kam saate fee vraiment o ɗaay fo o mbelqinaxoo Mathiase ten i ndalnu meen a yoon teen fo equipe um a ba in Bbacar Assane a gon no saate fe ref na a Loul Sesene en meme temnps a ref president des pepiniere pepinieriste aussi volontaire no environnement fee na region Fatick aussi ten fa xoxum a ref no Fatick i a yoon ten koy fo oxe ando naye ten refu a madame Diouf Fatou Landiane a ref coordinatrice regionale jeunesse de developpement na region Fatick fo kee widuuna en meme temps a ref no saate fe wala boog no goxole refna no Fimela weene i ndalnu meen mbaro mbaxtaanit buleet koy te ref kaa boog sax xaƴna peut etre wamo leye na region Fatick xayna bo i ndoq na kam waxtaan le ndax buleeto no region Fatick wala buleeto no arrondissement Tataguine parce que i leyka te Diarere kese mais xaa i ndoq boo na arrondissement Tataguine ndok bona Departement Fatick ndaxar na ando naye peut etre fogole anda fuliranoyo mais ndaxar na jeg na solo yo a ref kaa kaaga i naro mbaxtaanit mene manaam ku xot toona no ndaxar nene ten i naru mbissido fogole te ref tig kenar ka ando naye o fogole ando naye den na yond nuwa no walu koɓale surtout eaux et foret ke a andaa noyo a paax ten taxu o mbiyo ndime nuun a bugo mbisiid na nuun a lala nuun ke ando naye ten refu o njirñonge fo kee ando naye ne i mbarna mbaago seytoor keene refu daaxele xaye kee i mbi kaa i njego ndaay fo o mbelakinax balaa i cooxa genar we comme Mathiasse a mera mbine a mera o fogole i nganjin te sim nir fo o fogole ando naye dena nan gilooxa Diarere FM no waxtu feeke Mathiase i simnang a paaxa paax jego ndaay fo'o mbelaxinax ndalna xi nox meen

Mathiase fee footbaal ogina quoi ndaa ndiiki footbaal ate

ten taxu i coox kan o ñuxrole Babacar SAMB in way cooxang o ñuxrole i ŋanjong o simin fo o fogole Diarekh na nan giloxang no waxtu feeke
iyo njoko njal mxey simna o fog Diarere simna oxuu ando naye rek waxey nan gilooxa in <hesitation> bo i ndoka no waxtaan le rek kam leyee mi Babacar samb ne eem gen Loul Sesene ref president des pepinieriste et volontaire de l' environnement de la region de Fatick <hesitation> jetaay le fop njegun ndax i ande fop o kiin waage an fop i in way cunga sax wiin waa ngooyna ngoyitna a ley ke refna xalaat den i mbaatin foxalaat in te ref leŋ faley fee koy a refangaye a jega kaa yaac na o fi teen rek anduyo yee kaaga refe kaa taxna i inoox ndax kaa i ngar meen pour njetaay fo nuun ngind maa yit oxe ando naye ten initier u radio feeke ndax radio fee a refa radio faa ando naye kaa leya coxla in a ref radio faa mbaax <hesitation> bom cooxta o ñuxrole ngidim it a Mathiase ndax Mathiase ka ref o ɓiy saate fee yaa Mathiase a rokiid na saate fe bo xaye a a koɓale weene respecter aan donc a refa agent faa ando naye agent faa respect te na calel umoo refee coxod kute jalaa na koɓale rek o njiriñ ino yaag koy i nga tin neene gidma teen it a madame Diouf ne'e Fatou Landiane saqna coordinatrice fee in koy kaa i GIZ ten commande u plante na in oxe ando naye ten refu Fatou Landiane a waro xotin i yoon fo ten i njim iyo waagama doy meen bo i ndoka no waxtaan le
merci beaucoup Babacar sereer kaate gidma tanga o kiin yaate ñoowa vraiment merci beaucoup aussi anaam o fog Diarere im ley kaa taa a ndaaya lool no seede ke ando naye seede aano o mbiy den te ref Mathiase madame Diouf Fatou ñuxrole xay xeene i ŋanjoŋ o siminir fo o fogole nan gilwaa Diarekh FM no waxtu feeke
merci beaucoup nu yonga no jam fog Diarere fog Fatick fogole naa fop in way ngidma den to jegaa ndaayo maak ngar moof meeke mbaxtanit fa nuun no kee jofna na plantation fee i mbung na mbi leya nuun e rek no ONG jeunesse et developpement in way basé ooxa no Fimela mais region de Fatick fop i njala naa to kaaga mbisiidu in aussi i ngatit Fimela bo ngar xaye Diarere ngariid mbiya fo nuun emission i mbeera teen aussi remercier a rek mbeera mee tonton Babacar a mbeer na Mathiase magnifier a calel nuun a paaxa paax parce que a qrefa xaa ando naye moos acteur :frade changement ref donc kaaga moom a resumer a fop daal
acteur de changement
acteur de changement
Fimela a changer wa quoi
Fimela changer a <laughs> sutu jol le Fimela a changer a par rapport a l' environnemnt par rapport a al coupe abusive i nga aan no ten ndaa i ndeta nga rek bo adnir fo ten yoon fo ten rek parce que i nga'a na ten keete jala ngid man a paax leya rek fop fada participer teen ne tonton Babacar a ley tuuna parce emission participative le ley

par les communauté et pour les communauté te ref ka emission inter active o fogole i ndeta nga boo paam o ndiko ndutuñxan i mbeta na nuun ligne fee nu ngoyit nu njega nga lamit naa ando naye nu laamtaan fo fep ne ando naye nam i mbaagu mbi bo ndaxar neene a daawel baa baa waago a ñaaƴ comme neede mbug tuuna vraiment no 102 point 5 ref kaa Mathiasse kee i eet ka ndet ten refu xar refu ndaxar ne i mbaxtaan taa i mbug na mbaxtaa nit refke mi na presenter kan mais a fel a lool o fogole fop a an dabors ndaxar ne i mbung na mbaxtaanit nama ne'e fo mam a inooru fo kee waral na o mbisiidin te mbisidel meeke no region Fatick

poids Dangol manaam Francais quoi

d' accord ndax nu essayer aan Senegal bo ande a faaxa meen sokoy nu soogo ndoka no affaire presentation yiin ñoom sene o Mbako Mbof

a fada fulira ma

d' accord directement no presentation ndaxar ne apres i cooxa den i mbiya mbi o resumer le

zone seche manaam ten refu coté njiind ne quoi

manaam ndaxar ne im nana ngaan a soxla a foofo mayu wala soxla a foofo mayu

manaam ka xaaɗ kaa felna laŋ kaa dosaa

manaam bo i mbuŋ ina mbuŋo ley ndaxar maak kaa fiya comme ndaxar maak wala bafid quoi genre ŋuɗ wala ndaŋ

d' accord

kaa may vitamine Babacar i mbung a an aussi nuun we ando naye kaan mbodoyo no affaire pepiniere ke to ne ando anye ngoor ke a ndeta baa decouvrir manam a nga oyo ndaxar nene inde a mbisiis noyo Senegal nam refu ne ando naye nuun na ngenora pepiniere bada mbaago ngenoox ndax nun njega teen jafe jafe fo zone fee ando naye ten refu meeke fo ndaxar ne yiin keene yiin
i <hesitation> jafe jafe fee mayee i nduufa nga i mbiya ngaan pepiniere i nduufa ngaan jafe jafe fee meete inoorta ten refu a caanda ke wala a pom a ke den na utan
yaam kaa ref ndaxar naa felna foogum
kaa fel den fo a ñaaw meme famille yo fa a ñaaw wala petit poids dena utan a fiya ngaan koy kaa i mbaanda permaillable wala bache i muurin teen kaaga ten refu premiere jafe jafe fee ndiiki yee i moof na parce que in i miña no ndaxar i miña no ndaxar i miña no ndaxar peut etre kam waxtaan le xan i numtooxid teen no ke tax na i sos association fee fo ke tax na i ngenoox a keen ceek pour taxar ke a koɓale a nan neete nan ina yaam o njiriñ ndaxar fogaam i mbaaga ndef meeke leyan bo rooga feed
waage fag
mais nak poids Dangole fee ando naye ten taxu i inoox kaa ref ndaxar naa ando naye kaa fel tig o duufa ngaan a qoola tadaq rek te fod naa feluuna donc ndaxar ne a yoomba tig <hesitation> a reend anga yee reboisement fee kaa yaac u teelo ndik yaag sax keete gnimil kel foofu mayka te te ref ndaxar na ando naye o njiriñum comme ne leyta nuuma rek a maya lool ndax a waagano saq a fokat fo kaaf o naanga duufa kaaf no naanga duufa kaaf o fiya nga par exemple a cuura naxaq kaaf o doon cur cur kii poids dangol
manaam ke sereer a leya ndonaat kam
ndonaat tres bien a fiya ngaan ke moƴna faax sax o gay naakin bata maak ndaa wagooxa nge yit de tout facon bo pooɗ ke njaseena bo mumeen ke ŋanjel xana soɓ te jeg a naf a jega nafa kaa ando naye xana ɓoroox a mbi genre engrais kam fee kam fee o ndeete o fiya ngaan no qolof c' est que o saxada nga o jega nga barik waaga ande mbaan fa ndax roog o duufa ngan xano jeg kaa farna parik ɗik
o jeg teen barik manaam o duuf ndaxar ne bo jeg teen barik
o duufa nga o qol le jeg teen barik kaaf a seeka sutoox o dako duufati nin waaga jeg teen parik ɗik donc kaa ñoowda ta laŋ keene taxu fogaame we ɓisiiduna a moƴo ɓisiidin meen parce que laŋ ke i ndeeta yee kaa ŋon to engrais engrais fee i mbiyaa leyiime faaxe yaam i nga'a fule lakas ndaa moƴe moƴe no no won fo ɓaal no kiin moƴe no aussi no rendement fee no tiyanam ke parce que in bio i mbugu bio ten refu kee ando naye ten faaxu na in to mbisiid ke jafe jafe fa leŋ
d' accord ndaxar nu essayer aan kam Senengal bo ga teen rendement wala nu mbiya fuliranoyo
a essayer parce "que meeke o Mbako Mbof sax i njega maaga tiganam i njega maaga pepiniere ngas ndaa i njega maaga aussi pepiniere naa ando naye a commencer a ndiika commencer a rima
oxa jimeena wara jamafulaa
i a jimbel i bo ndiika commencer a ndimaa
id' accord nam ref nee ando naye naaga nu sey toox ta manam nu seytoor ta pepiniere keene te ref ka ando naye kaa jafeñ wala jafeñ kee surtout na koɓale iina kene i ndef na
jafeñee sax jafeñee yaam o duufa nga rek a saxa nga rek o ndik o xolko gnim nan foofi jafeñee parce que neete refna xaye madame Diouf den a soxla meen sax cinquante mille :fa ambiyu a mbiyu tiganam commande fee ndaa a moin de deux mois parce que in mbiyu pepiniere fee to fopa donooxa na ndat
bo meete reef na xaye o fogole ngoyit anga a mbaaga njegoyo pepiniere meete refna ref
i semaine fee naa gara ca depend na madame Diouf i commencer cooxta taxar ke
nu commencer cooxta taxar ke
ndike fad i
d' accord madame Diouf directement i ndok kaa peut etre xeuyna a leyaan xayna ñake kaa mbatoona teen avant i ngara no commande ne ando naye peut etre o fogole a soxla anga yo
i d' accord ndiiki mi poids Dangol sept koy xaye a fada Mbako MBof pour fi visite fee mais j' ai eu par chance ga'in zone faa te jegeena fo maate ñaamel au nivau de Diofior refee taxar kaa mayna mais ga'aam maate jaw teena a ñaamel a fela lool mbir Fafaye ole
a Fafaye xana njambong caali de
<laughs> ndiiki lakas ke im leyaa teen ten ref renforcer keen leyna rek ino no preoccupation en tant que ONG pour les communauté c' est que de njeg une amelioration des condition de vie c' est a dire o ñowoondole moƴo fel to kaaga en tant que zone Fatick ando naye agriculture ref meen cadre predominer na i mbuga engrais chimique a waajoox i ñaama bio mbaago mbond engrais chimique a waajoox aussi i frais katee mayu dans la culture mbaago njeg rendement paax parce que chaque année engrais chimique o utiliser angaan ren fi deux sac mbaan pour o jeg rendement fee jeg oona il va falloir o fi quatre sac o xiidolu fiyeroona moom andiye jeg ka tiro rendemnt to les condition sociale nane neen donc poids Dangol a gara gar a ref une opportuniter pour toute la population que ca soit yaala qola ke naa mbiya agriculture que ca soit nos brave Dame maag wemi rew we ando naye gaa mbiya marraichage fo lakas xana premettre a den de mbaago njeg rendement paax ca que de utiliser kaaga a mbeta nin o kiin xa mbiy den a mbaago mbong deno de mbaago mbong teen parce que ku utiliser :gfra oona no engrais bio rek produit faa ando naye engrais boi yo produit bio yoo faa ando naye o reta ngaa saaxa yoqa ke keede njala sax a chere a chere to ino i mbiya ngaan xana jaraa meme prix moins que ke i mbi kete jik woogena avec wee utiliser na engrais fee yaam frais fee dejas xana waajoox to xano waago jeg rendement faa ando naye xana ref rendement faa ando naye a faaxa
d' accord nam nu ngenoor tu a lastale ando naye peut etre o fogole a mbuga ngaayo a lastale nam reefu nee ando naye naaga nu programme me tu pour yaa ngor ke soxla na
i comme monsieur Senghor a ley tuuna deno deno naa fournir a in les plan danc on a de cinquante mille plante des poids Dangol on a dejas sax commencer les reboisement commencer njaga demande ake au nivau de Fimela au nivau de cette zone de Tataguine a partir de la semaine prochaine andaam sax xam reboisement ke commencer ke refna koy ten refu yee pour une premiere fois pour te moƴo waago jeg resultat kee moƴan na in te refee par exemple nu bug na aspirer teen o jeg un terrain cloturer jeg ma ando naye aussi xano jeg au minimum
a ɗing quoi
a ɗing carrement jeg maa ando naye aussi xano jeg au minimum de point d' eau faa ando naye au moins xano waago ciyel foofi meeke bo trois mois ke mbaam rof quantité fuu wagoona laac koy surtout a partir de cinquante te ref la preference fu waago na laac xan i njeem nam i mbi it kan bo o waago daaw plan ke me waranoona daaw wagino reboiser to aussi i mbaago ngara walka i ngooyra fo wo bo mbago mbi suivie fe plan fee pour ndeet meete toloox na inchaalah
d' accord na region Fatick peut etre xayna kan njeg man siblé na wala boog toute la region yoo
bon zone ke i commencer na njalik arrondissement Fimela yo fo Arrondissemnt Tataguine mais jegee exclusion c' est a dire kam cinquante mille plan keene i njeg na keep axa refna no region Fatick wo a ga'a jega teen demande soxla a teen o gariida nga a temps bala cinquante mille plan i njega xam i livrer ong o gariide nge aussi bata ref kaa ando naye a faga boo o soxla xa i leyong kum conditionnalité fuma ndata ɓeer kaa comme neede ley tuuna rek refe plan faa ando naye a jafe nja tig to les pepiniesriste comme neede ley tooga se sont des volontaire ku de yoq ndina no stock wala lakas a nga oxaa ando naye volontaire o a soxla aan xana coxala ten donc on a pas inchaala to region de Fatick fop i exclure e teeno leŋ oxu gen na region de Fatick jeg condition keene leyeena soxla rek ino i mbaaga ngo ndimle
d' accord peut etre lamit ne na ɓeer na falaq kaa apres i ndaka numto ñiuxrole a Babacar te reefuye in sereer kaa i nga'a tig ando naye ka ref o njiriñ te naan buleet i saɗ kee ndokateloyo baya and naye o lakas a roka bo i nga teen kaa ando naye vraiment i mbogi'irano yo manaam te faax i soogo njufa no xee ando naye ten coox toogu tiye o message o lum o cooxit kaa no kaaga
dejas kaaga taxu i mbi sensiblisation fee i mbiya formation a nivau de Fimela ŋota wiin mayu pour former a den sensibliser a den mbi prise de contact fee pour de ndet a demultiplier émission ne xaye ausssi c' est pour ca c' pour o kiino kiina faño leyee yegiim keep kaa ando naye comprendre ino au par avant o waagino comprendre o waagino xoyit expliquer el o ten wala o waago nan i leya o comprendre in ndiiki kam lancer appel rek fop comme ne leyta nuuma condition sociale ke in fada dafa changer fada fade changer to keep kaa o ɓiy saate fee inoox na a mbisiidin a ndiye kaa waag na waago ref o njiriñ saate fee yo to mete fiyeena phase texte fop a jega no in o njiriñonga ando naye o kiin keep kuta waag na refna fo muu waagona ref o dam teen te sut resultat pour i mbaago changer condition ke in iono fop inchaala
d' accord Babacar bo ndiik a refa nge o cooxa Mathiasse bug aam i numtu wiid no ndaxar ne o ndiko ndutuuñ nam refu nee ando naye ndaxar ne o nananga jaq fo ten xa an dilooraxe ando naye ten waago ga'a bo ande keeke ref ndaxar ne manaam ndaxar na te yaac na lalat meeke quoi na caate ke in
ndaxar ne a nafake kaa yaay ndaa ka fiya comme mbafid maak mbafid maak o a jega yaay o njokangan sax a jega yaay kaa ando naye tena nan taa
manam yaay teɓ ke quoi
i yaay teɓ ke ndaa koy comme ne Mathiasse a leytuuna a waa ret boona quatre metre mais ne refa ndaxar maak ndaxar mbodu refaa comme mbafid maak rek i naaga refaa
d' accord i maada nga boo ndiik no ndaxar ne <hesitation> o ndeet manaam nuun we ando naye nuun mbodu no pepiniere ke xayna ñak kee te ref zone kaa ando naye manaam mbugee waage faax maaga quoi wala boogen mu daawona daaw o jima ngaan te ret l' essentiel fada ɗingel rek wala nam
waaw o ndeeta nga kee taxna ndaxar ne inoox sax wara ande waage faax mu refna a waaga faax maaga yaam kaa inoox pour o ñoowdat laŋ
manaam no joor fo laŋ joor fo ndakiin keene yiin
ñoowdat laŋ ñoowdat laŋ ten tax te inoox normalement mu duufa noona rek ndaxar ne waaga ret yaam ka inoox pour a ñoowdat laŋ ke
d' accord Mathiase i ndako numtu wiid bo ndiik no presentation fee parce que a wara waago xool comme fogole fop na nan gilwaa ndaxar ne naa leyel poids Dangol <hesitation> ngoor ke nge'inoyo vraiment te ref ndaxar na ando naye kaa mbugo mbi in kam saax den a chaque fois fogole aussi neem leyta den wena nan gilwa fop emission nan keeke a njega tanga rek fat nu nganj ta dena yiif nuun a paax paax parce que maxey wetam waa xayna bom muuka xam ñaax teen o fogole a jega projet naa ando naye a gara meene fagun faak nduq falinum a jega mayu waa ando anye a ndicu aanoyo mais yeete ret na baa nga'e kkene mat a jega o njiriñ xanj na waan mo ley sax a jega pis ke ngar ina meenoyo a jega mayu wee and naye xaƴna ga anjego kuyo teenoyo doute mais yeen de ndet na boo pis kaaga a ndimoyo xa ɓiy vraiment a jega waa ando naye gaa ndicwa tanoyo donc o fogole nu nganja nagan nan nene keene te ande xa ɓiy nuun dong na mbisiida kaa and naye o njiriñ kam saate feeyo vraiment a te ref o ɗaay fo o mbelexinax Mathiase ndaxar ne bo ndiik <hesitation> waxey yond nuwa na koɓale naa o widaa a koɓale peut etre ñak kee o ga taxar kaa ando naye Samandaalo manaan taxar kaa yaac na nan fo ndaxar nen njirño nge fo o ñowondole wala boog ndaxar ne a xupa den o njiriñ

manaan jegee gon no saate ke in quoi

te neɓaa wala

fruit ke manaam ten ref xa tima xe

a comme ñaawo quoi

donc donc o rimole i mbaa leye comme genre rim ñaawo quoi

manaam ten ref o njirño nge

awa fiyel sauce sax comme weena njik waa puurke a ñaktale

awaa jaw awaa jaw ngurmbaan koy

manaam kaa waadna taa quoi

o cok o peepa laa ana ɗomaa a ñiña ɗom <hesitation>

manaam comme a soocoor quoi comme genre a soocoort

d' accrord sax fee kaa ñof maak xayna peut etre ana foora teela aussi wala